Mekpɔ foa ɖe kple ɖeviwo, etsikui le wogbɔ, ɖeviwo nɔ nyi ɖegbɔ wobɔbɔ ra fi ya

Mekpɔ bladzo tɔtoe kple ayi ɖaɖa kple mɔlu ɖaɖa kple tadi kple sabala kple makaroni.

Mekpɔ ŋu gbogbo ɖewo wobi dzo ye exɔ ɖewo hã wofia. Mekpɔ ŋumɔ hã, eŋuwo zɔzɔm le dzi eye amewo hã tsatsitre ɖe emɔto.

Mekpɔ ame aɖewo wonɔ anyi. Maɖewo dze klo. Ame aɖewo le atsitre nu eye mekpɔ amekukuɖaka le wo gbɔ.

Mekpo amewo tsitre ɖe mɔ to, wole bage ɖe asi, eŋuwo ho tɔ ɖe wogbɔ ye moto ɖe hã va yina ye eɖevia ɖo do trɔza kpla awu ʋi

Mekpɔ ɖeviwo wonɔ anyi ɖe aatsi dzi le gli ŋtsi. Wo katã wo nɔnɔewo kpɔm. Kotoku ʋi aɖewo le wo gbɔ ye mea rewo ro asi ata ta. Mearewo hã wo bɔbɔ. Me ɖeka wo katã wonɔ wo nɔnɔewo ƒe ŋkume kpɔm wo katã wonɔ nu kom.